lugudo lwelidoyi lubega luliko bisaala lubega ni bitu bindi

baseza bali kulyato mumezi munyanza nenga inyanza mezi magali

Ichisi ili kukurosinga lugudo kulugudo kuliko wepichipichi ulikweza inga ichisi ili kubitamo kulugudo

Inzu ye litaka, mumu gwa jedukhileko, khutulo khulikho madote ni bisaala, inyuma wayo iliyo chisala chefene.

Imotoka yatikile batu, ne motoka yiyi yatikile naabi yabitilisile.

umuzeyi ali mumuchele ali kukulagamu bunyasi mumuchele

lyato lilikumezi kunyanza lubegalu iliyo bisaala

Zi'nzu zingali ni babatu bali kujenda nizimotoka, nibisala, ni zi'nzu zezigolofa.

Kino kyuma ki'tunga zi'sweta isi khu'gwata.

Oyo umuseza agwatile isati, munkono mwewe awambile isimu kumukono agwatile isawa ni kakomo.